Kaw doro buñ teg ñeti bolsu, bu am tam bénna poti diiw, pot bi nakk ku biir ga ngi wéex ci biir ngi am diiw bu bulo, ci kaw doro bi tamit ñun ci teg benna pati véer.

Nékk buñ pentiir pentiir bu weex, mu am ay dro, am làmp, ci neek bi nakk ngi am ne, palanteer bi ñum ci def veertak ci rido, ci diggi nek bi num ci teg taabal, wuurale ko ñenti tuuguy sokola.

Yooni suuf, ci yooni suuf bi nakk ci wàllu ndeyjoor ñum faj ji mbox, ci kaw yoon bi mu ngi ambeen xale bu jigéen bu ciy dox, xale bu jigéen bi nakk mu ngi woo doo malaan, sol tisat , teg bidox bu neté ci boppam.

Xale bu jigéen bu sol ci pat dagit bu mbazin xale bu jigeen bi nekk ningi perni buu bi ci dënn bi ngi sollam nit ye poset takk cheenam teggere faasam.

Ñeenti góor yu taxaw, ak benn jigeen, netti góor ye kenn ku jigéen ki ñumi taxaw ci ganaaw, kenn ku góor ki mu gi taxaw senn kanam, solo xaftaan buñu , am lu beex, sol mbaxnana lu net, ki ci kanam nak moo mit mi gitie gitaar.

neek buñ pentiir pentiir bu nete dex ci karo yu doomitaal ci nek bi nakk mu ngi am aner palanteer bi ñum ci def gir yu ñuwul mu am weer nek bi nakk mu ngi am almoor mu ngi am tamit lal

palaati weer bu weex ci biir palaati, palaati weer bi nakk, ñu am pompiteer yuñ faraay, yuñ ci tekk. Si weti pomputeer bi, mungi am ginaar yuñ faraay ñu tek si. Mu ngi am tam benn foole bu ndaw, booli foole bu ndaw bu neek ci wet bi buñ def lu nétté.

Kaw yoon buñ soti godoron, ci kaw yoon bi nak mungi ay oto yu ci daw. Ci péggi yoon bi mu ngi am ay oto yu ci gaareh. Mu ngi am ay etasiñ yun tabah ci péggi yoon bi mungi am tamit ay garab.

Neek buñ pintiir pintiir bu weex. def ci karo yu weex ,neeg bi nak ngiam bunt bu sokola ci marajim neeg bi nak ngi am ay nataal yuñ ci taf ngi am toog bu sokola buñ ci tekk tamit ci kow toogu yum ngem ay ngegena yu bari gegena yu orange yu bula yu nete akbu doomitaal.

Niit buñ pentir pentiir buwe ñu teg ci a ci toogu yu nag. Mu ngi am ay ngegena yu mëg ak yu ndaw ngegena yi mag yi nag. Mu ngi am lu nuul am lu sokola am lu nete yu ndaw ynakk ugi aw clóorli sokola.

Yoon buñ sotti gordoron. ci kow yoon bi nag mungi ambeen sared bu ci taxaw. sared bi nag ñu ko ép ay mat boroom sared bi nag mungi ci wetu mbaam bi taxaw sol maskam ci ganaaw saret yu ngi ambeen xale bu jigéen bu ci taxaw sol yëre bu weex oddom malaana tiyé benn box umtamu ngi sol mask.

Xale bu jigeen bu sol ci pag daggit. Ci pag daggit bi nax ni am kuloor bu ñuul, am kuloor bu nete, am kulóor bu pink ,ak lu weer ,xale bu jigéen wumu nga takk lamam takk cheen ti yu posatam bu pink tek gera faasam.

xale bu jigeen bu ñu lett, lett yi nak mingi am mees , xale bu jigeen bi mingi sol tiset bu pink am bind bind yu weex.

jigeen bu sol garamb bu mbase bu weex takkumu sóoram takk sheenam ci garamb bu binat ñu ngi daamina dën bi daf ci woñ bu nete bu moof ak bu giriin ci wetu jigeen binat ngi am bendu góur bu ci tokk moo mit sol garamb bu weex yu daamina dën bi sol mbaxna bu doomitaal